Ishure ryisumbuye ryo mu giheta rifise inyubako yo tuzu twasi ugumwe iyo nyubako ikaba ifise imiryango mwinshi ikaba isakajwe amabati ku ruhome rumwe, ariko idirisha.

Inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ifise imiryango ibiri y'ivyuma isizwe irangi ryera hejuru y'iyo miryango hakaba hari amajambo yanditse ku gipapuro.

Ivyatsi vyinshi, inyubako niniya isakajwe amabati y'ubururu, ifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma vyose bifise irangi ry'ubururu. Ikirere kirimwo ibicu vyera.

inyubako nziza yubatse neza yubakishijwe amatafari isakajwe amabati irimwo ubukarabiro ikaba ifise impome zifise irangi ryera hamwe n'umuryango ufise irangi ry'icatsi kibisi

Gahungu na begenzi biwe batandatu, ni abana b'imiyabaga bakunda umupira w'amaguru, bakaba bariko bakinira ku kibuga ciza kirimwo umusenyi, bafise n'umumenyereza wabo, bakaba bari baryohewe.

ubwatsi ibwumye bwinshi ikibuga cy'umupira w'amaboko cubatse neza inyubako nyinshi zubakishije amatafari muri izo nyubako imwe ikaba ifise amadirisha menshi

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ifise ubukarabiro n'uruhome rufise irangi ryera, ikaba ifise umuryango w'icuma ufise irangi ry'ibara y'icatsi kibisi.

inyubakwa yubakishijwe amatafari isakajwe amategura ku mpome hakaba hari ko intoboro n'amadirisha ikaba ifise umuryango hejuru yawo hakaba hari igipapuro cyanditseko utuzu twasugume tw'abahungu.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko mu Kanyosha hari umurwi w'abakinyi b'umupira w'amaboko bambaye imyambaro isa, bafise n'imipira mu ntoki yabo biteguriye gukina urukino rwabahuza n'umurwi w'ishure rikuru rya Kibimba.

Ibiti bifise amashami menshi n'amababi y'icatsi ikibisi, isima hasi, amabati hejuru, utuzu twasugumwe dutandatu twose dufise imiryango yugaye, kuri imwe imwe hashushanijeko ishusho y'umwigeme.

Akazu ka sugumwe gatoyi gafise impome z'umuhondo, umuryango wuguruye ufise irangi ry'ubururu ukaba ukozwe mu cuma, hakaba harimwo umwanda ata suku ririmwo hakenewe gukorwa.

Abana benshi bimiyabaga bariko binonora imitsi ,bakaba bagizwe n'abahungu ,n'abakobwa, bamwe bakaba bambaye inpuzu z'ubururu ,abandi iz'umuhondo, bakaba bari kumwe n'umumenyereza wabo.

Ibiti vyinshi bifise amashami menshi afise amababi y'icatsi ikibisi amashurwe menshi inyubako isakajwe amabati ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi rwose cane.

Abanyeshure bane bariko binonora imitsi bari kumwe n'umumenyereza wabo bahagaze mu kibuga c'umusenyi inyuma yabo hari uruhome rushushanyije ko abana batatu n'uyundi mugabo ariko akwega igiti.

ibiti vyinshi bifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi uruzitiro rw'ivyuma abana benshi harimo abakobwa n'abahungu bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko bamwe bakaba badugije n'amaboko.

Kw'ishure rikuru ryo mu Giheta rifise uburaro. Iyo hageze gukora isuku, musanga ibikoresho vy'isuku ahantu hari ubukarabiro bwubakishije isima, ndetse n'uruhome rufisemwo intoboro nyinshi.

Inyubako isakaje amategura ifise impome zifise ibara ry'umuhondo, uruhome rumwe rukaba ruriko idirisha rufise intoboro, ndetse n'ubukarabiro. Urundi rukaba ruriko umuryango.

Inyubako niniya cane ifise imiryango myinshi n'amadirisha menshi n'inkingi nyinshi ikaba ifise irangi ry'umuhondo ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abana benshi bariko barinonora imitsi.

Utubuye twinshi, utwatsi dukeyi, ubukarabiro buniniya bwubakishijwe isima ubona neza na neza ko bushaje buri ku ruhome rw'inyubako yubakishijwe amatafari ikaba isakajwe amabati.

mu kibuga kirimwo umusenyi mwinshi n'ivyatsi harimwo abana bane bariko barinonora imitsi bakaba barikumwe n'umumenyereza wabo batatu muri bo bambaye impuzu z'ubururu uwundi umwe yambaye iy'umuhondo

ikibuga cy'umupira w'amaboko imiyabaga cumi iriko irakina urukino rw'umupira w'amaboko ikaba igizwe n'abakobwa n'abahungu umumenyereza ik n'abarorerezi benshi bwose bariko bararaba urwo rukino

Mu bwatsi buremvye, munsi y'ibiti, Kabura na bagenzi biwe bariko bakina umupira w'amaguru bari mu myimenyerezo, bari bafise n'umumenyereza, yariko araraba ukungene bakina kugire abigishe neza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo umusenyi n'ubwatsi bwinshi, abanyeshuri benshi bariko barinonora imitsi, ibiti vyinshi bifise amashami menshi, inyubako yubakishije amatafari.

Urukino rw’umupira w’amaboko rwariko ruhuza imigwi ibiri umwe ukaba wari wambaye impuzu z’icatsi kibisi uwundi izera nizirabura ukaba wariko ukurikirwa n’abanyeshure benshi baboneka ko bari baryohewe.

mu kibuga c'umupira w'amaboko ca kijambere gifise inzitiro z'ivyuma hariko hakinira imiyabaga ine ndetse n'abantu barinyuma y'inzitiro bariko bararorera urwo rukino bari munsi y'igiti bicaye ku ntebe

Inyubako niniya yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha menshi n'imiryango ibiri umuryango umwe ukaba winjiza mukindi cumba hakaba harimwo udutebe twinshi tw'imbaho.

Inyubako yubakishijwe amatafari, ifise amadirisha, hamwe n'imiryango ibiri , umuryango umwe ukaba ujana mucumba kindi, hakaba harimwo udutebe dutoyi tw'imbaho.

ikirasi cubushakashatsi kinini gifise amadirisha ane, kirimwo abantu batandatu bambaye amataburiya yera bakaba bagizwe n'abagabo n'abagore, hakaba harimwo umwarimu umwe muri bo.

Icumba co gukoreramwo ubushakashatsi kirimwo abigeme babiri umwe yambaye amadaruwindi, itaburiya yera udukingira ibiganza afise ikaramu ariko yandika ibintu ku rupapuro rwera.

Icumba kinini cubatse neza, acubakishije amatafari, gifise impome zirimwo uturongo twera, harimwo utubati twinshi dufise irangi ryera, tubajwe mu mbaho.

Icumba cubakishije amatafari gifisemwo uturongo twera. Harimwo utubati twinshi tw'imbaho dufise irangi ryera ukabona ko tumwe muri two tuba twuguruye kandi bakaba babikamwo ibintu.

Ikirasi kirimwo abantu cumi n'umwe icenda, n'abanyeshure babiri n'abigisha b'abagabo. Muri abo banyeshure icenda, harimwo abahagaze n'abandi bicaye umwigisha umwe ni we ariko arasigura.

icumba c'ubushakashatsi kirimwo mudasobwa amashugwe abigeme babiri umwe muri bo akaba yambaye amadarubindi itaburiya ibikingira ibiganza afise ikaramu mu kiganza ariko yandika ku rupapuro

icumba c'ubushakashatsi bwa kijambere gifise impome zubakishije amatafari harimwo uturongo ndetse n'amadirisha harimwo nudutebe dutoye tw'imbaho n'umuntu umwe ahagaze murico cumba

utubati twinshi dukozwe mu mbaho dusize irangi ryera ,utubati tumwe imiryango yatwo iruguruye utundi imiryango irugaye tukaba turi mu cumba cubakishijwe amatafari.

Karire na mugenzi we w'umwigeme bari mu cumba c'ubushakashatsi kirimwo amashurwe na mudasobwa, Karire akaba yambaye amadarubindi, itaburiya yera, akaba afise ikaramu mu ntoki ariko arandika ibintu ku rupapuro.

Kw'ishure rito ryo mu Kinindo barafise inyubako abanyeshure basomeramwo ibitabo, muri iyo nyubako hakaba harimwo imeza iriko mudasobwa hamwe n'intebe. hakaba hicara umuntu yandika abanyeshure baje gusoma ivyo bitabo.

Icumba kinini cubakishijwe amatafari kirimwo intebe zibiri imwe murizo, ikaba iriko impapuro hakaba harimwo n'utubati tw'ivyuma dupanzemwo ibitabo.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mw' i Jenda ryitiriwe Bikira Mariya, hari icumba cubakishijwe amatafari kirimwo utubati tw'imbaho dupanzemwo ibitabo hamwe n'amakaye.

ububiko bw'ibitabo ubuniniya bwubakishije amatafari harimwo utubati itubiri itubaje mu mbaho hakaba harimwo ibitabo ubipanze bimwe bikaba bipanze biryamitse ibindi bishinze

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo rifise ububiko bw'ibitabo buniniya cane bwubakishijwe amatafari. Muri ubwo bubiko harimwo utubati dukozwe mu vyuma n'ibitabo vyinshi bipanze neza.

Ishure Kagabo yiga ko icumba c'ububiko bw'ibitabo cubakishijwe amatafari .hakaba harimwo akabati ikimbaho karimwo utwumba twinshi ariho babika ibitabo bakababika bitonze ku murongo neza.

Inyubako niniya ibikwamwo ibitabo ifise amadirisha abiri n'impome zisize irangi ry'umuhondo, ikaba irimwo intebe, imeza, ndetse n'ibitabo vyinshi bipanze neza.

Ishure ritoyi rya Musenyi, ibitabu bifise ububiko bwavyo usanga biri mu cumba cubakishijwe amatafari harimwo akabati, ivyo bitabu bikaba bipanzemwo neza ku murongo bisa neza.

mwishure kwa kabura umwarimu yashize ku ruhome rw'amatafari ikarata ya afrika ndetse n'umubumbe w'isi kugire abigishe aho ibihugu byose biba bitumbereye

Tubati itubiri kame karimwo amakaye n'ibitabo akandi kakaba karimwo ibikombe impuzu ejuru yutwa tubati hakaba hari ibikarato vyinshi imatera vyose bikaba biri imucumba cubakishijwe amatafari.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo bw'ishure rikuru rya Bugendana, harimwo utubati tubiri kamwe gakozwe mu mbaho, akandi gakozwe mu vyuma ibitabo mu kubipanga bimwe barabiryamika ibindi bakabihagarika.

Icumba kinini icubatse neza cubakishijwe amatafari gisakarishijwe amabati harimwo utubati itune dupanzemwo ibitabo n'amakaye vyinshi bwose cane.

Icumba kininiya babikamwo ibitabo gifise amadirisha abiri, kikaba kirimwo utubati tw'ivyuma twinshi tubitsemwo ibitabo, imeza z'imbaho, intebe z'imbaho, mudasobwa n'imeza, hamwe n'intebe vyicarako uwujejwe ico cumba.

kwishure kwakabura icumba c'ububiko bw'ibitabo cubakishijwe amatafari kikaba gifise amadirisha afise ibyuma ndetse n'ibiyo hakaba hariho akabati karimo ibyo bitabo ndetse n'imeza

Kw'ishure rito ryo mu kinindo barafise inyubako y'imyidagaduro, ifise impome z'irimwo intoboro nyinshi, ikaba isakaje amabati, buri wa gatandatu hahuriramwo abana benshi ndetse n'abigisha

Ibiti bine bifise amashami menshi, uruzitiro rurerure rusize irangi ryera, imodoka ihagaze, indobo y'icatsi ikibisi, ikibuga kirimwo umusenyi n'amabuye.

umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure hamwe n'iyeboyebo ari mwibarabara ry'ivu rifise umubvo wubakishijwe amabuye ubwasi bwinshi inyubako zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati

Ibendera ry'igihugu c'uburundi, abana abatoyi bariko barakinira mu kibuga k'irimwo umusenyi mwinshi umuntu ariko ararengana yambaye impunzu zirabura inyubako niniya y'igorofa.

Ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye , bimwe bisakajwe amabati afise irangi ry'ubururu ibindi bisakajwe amategura ,abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, uruzitiro rw'ibiti.

Abana bato b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure abandi bakaba bambaye n'amasakoshi bariko bakinira mw'ibarabara ry'ivu iruhande y'ubwatsi ndetse n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari.

Inyubako z'ibirasi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati amwe asa n'ubururu ayandi afise ibara ritukura zifise imiryango n'amadirisha afise irangi ry'ubururu.

Ibirasi ivy'amashure vyinshi vyubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko bakinira mu kibuga kinini kirimwo umusenyi.

Ibirasi vy'ishure nshingiro mu burundi biba birimwo intebe z'imbaho zifishe amaguru y'ivyuma, bikaba vyubakishijwe amatafari, bifise amadirisha ndetse n'ikibaho imbere yo ku ruhome.

Kw'ishure rito ry'ubugendana iyo hageze amasaha yo gukina ubona abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bari mu kibuga kirimwo umusenyi n'ubwatsi imbere y'ibirasi vy'amashure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo baheruka kwubaka ikirasi gishasha, kikaba gifise amadirisha abiri. Impome zisize irangi ry'umuhondo, kirimwo intebe nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Uruzitiro rurerure rusize irangi ry'umuhondo rufise umushinge wubakishijwe amabuye rukaba rushushanyijweko umwana w'umwigeme yicaye ku gakinga k'abagendana ubumuga.

Ivu ubwatsi ibiti byinshi harimwo ivy'umyembe inyubako ndende ifise amadirisha n'imiryango y'ibyuma hamwe n'inkingi z'ibyuma zisize irangi irisa n'umunyota.

Amashure y'uburaro aba afise aho abanyeshure barira hakaba haba harimwo amameza n'amasahani ndetse n'umuntu ajejwe kugaburira ifungurwa abanyeshure bahiga bose.

Ishure rito ry'ibukirasazi rifise ibirasi bishaje cane bitagira imiryango, birimwo intebe z'imbaho ubona neza ko zimaze igihe kirekire.

Inyubako niniya kandi ndende cane y'igorofa yubakishije amatafari isakaje amabati ifise inkingi z'ibara ryera ifise amadirisha menshi n'imiryango ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi.

icumba kinini cubatse neza, gifise impome ziriko amasanamu, zisize amarangi y'ubururu na y'umuhondo, ibitabo vyinshi bipanze neza, imeza hamwe n'intebe zo kwicara ko.

Inyubako ndende y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha menshi. Uruzitiro rurerure rwubakishijwe isima ruriko amajambo yanditseko.

Kw'ishure rito ry'i bugendana, ibirasi byubakishijwe amatafari ahiye. Ku mpome zabyo hakaba hariko impapuro z'umuhondo ziba zishushanyije ko umupira, w'amaguru intebe n'ibindi vyinshi.

Ibarabara ry'ivu ririmwo amabuye meshi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ivyatsi vyinshi amashugwe inyubako zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati.

Ikibuga kinini kirimwo ubwatsi bwinshi amashurwe inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati zifise inkingi z'ivyuma ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Ikibuga kinini icivu kirimwo amabuye gihagazemwo abana babigeme bambaye umwambaro wishure bamwe muri bo barambaye amasakoshi hasi ukabona ibitutu vyabo.

Ikibuga kinini c'umupira w'amaguru, kirimwo umusenyi amazamu yubakishijwe ivyuma inyubako nyinshi zifise irangi ry'umuhondo zisakazwe amategura ubwatsi ndetse n'ikirere kirimwo ibicu.

Ibirasi byubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati bifise imiryango n'amadirisha menshi imbere yaho hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko cubakishijwe isima.

Inyubako yutuzu twa sugumwe yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati ifise imiryango myinshi y'imbaho yuguruye. Uruzitiro runini rufise irangi ry'umuhondo ibiti bifise amashami menshi.

Ibiti birebire bifise amashami afise amababi asa n'icatsi kibisi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, abana batatu bariko barakina, ipine hamwe n'amashurwe.

ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati bifise amadirisha n'imiryango myinshi ifise irangi iry'umuhondo uruzitiro rurerure cane rwubakishijwe ibiti

Inyubako nini y'ibirasi vy'amashure, isakajwe amategura, yubakishijwe amatafari ikaba ifise imiryango myinshi, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure amashugwe menshi ndetse n'ivyuma

Abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure , umwe n'umuhungu yikoreye i base uwundi n'umukobwa yambaye umupira mu mutwe imbere ibirasi vyubakishijwe amatafari bisakajwe amabati ndetse bifise n'amadirisha asa n'ubururu.

ishure ritoyi ry'ubugendana rifise ibirasi byinshi bifise amadirisha n'imiryango bikaba bisakajwe amategura hakaba hari amashugwe menshi ibiti n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure

Ikirasi ikinini ico gusomeramwo ibitabo gifise impome zisize irangi ry'ubururu n'iryumwondo kirimwo imeza hamwe n'intebe nyinshi icane n'ibitabo bipanze mutubati.

Kuruyu wakane kwishure rikuru ry’imyuga ry’ingozi igihome cubakishije amatafari hari hariko amatangazo ane yanditswe ku mpapuro yerekana ibisabwa kugira wakirwe kuriryo shure ndetse n’amafaranga bariha.

uruzitiro rurerure rwubakishije amabuye irembo rifise umuryango w'amabati inyubakwa nyinshi zisakajwe amabati ibiti bifise amashami menshi ikibuga kirimwo umusenyi

Kabura yaratashe avuye kw'ishure yigako I bugendana yambaye umwambaro w'ishure yari ari mwibarabara rifise umuvo wubakishije amabuye iruhande naho hari ivyatsi vyinshi ndetse n'ibiti vyinshi.

abana babanyeshure bambaye umwambaro w'ishure biga mu mashure matomato bariko barakinira mu kibuga kirimwo umusenyi ibendera ry'igihugu c'uburundi inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari

Ishure ritoyi ryo mu Kinindo ryarijukiye kwigisha abanyeshure babo ivyerekeye ubuhinga bwa none mu kubafasha kuvyiga babaha mudasobwa basangira ari babiri kugira bafashanye.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi, umurima utewemwo ibitegwa vyinshi akazu gatoyi kubakishijwe imbaho gasakajwe amabati inyubakwa yubakishijwe amatafari isakajwe amabati.

inubakwa nyinshi zifise irangi ry'umuhondo zisakaje amabati ubwatsi bwinshi ikirere ciza kirimwo ibicu byinshi ndetse n'ikibuga c'umusenyi kininiya cyo kwidagaduriramwo

abana benshi b'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure babiri bariko barunguruka mu idirisha abandi babiri bari hagati y'inyubako zibiri zubakishije amatafari zisakarishijwe amabati

Inyuba kwa niniiya isakaje amabati ifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi ifise irangi ry'ubururu ikaba ifise n'inkingi ubwatsi bwinshi ibiti vyinshi hejuru.

ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, ibiti bifise amashami menshi, ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi, imodokari yo mu bwoko bwa probox yambaye imparati y'igihugu c'Uburundi abantu bahagaze mw'irembo.

Umunyeshure yicaye kuruzitiro, rwubakishijwe amatafari iruhande yirembo rija kw'ishure rukuru ryababikira mu bwiza ,akaba Ari munsi yigiti indani mukibuga hariho umwana ariko anyonga ikinga.

Uruhome ruriko akabati k'imbaho gafise utwumba twinshi. Muri ako kabati hakaba harimwo amakaye, ibitabo, ndetse n'amashakoshi; bimwe bikaba bipanze ku murongo ibindi navyo bikaba bidapanze namba.

Mu mashure mato n'ayisumbuye, abigisha mu kwigisha barifashisha ingwa, ingwa nazo zihari zifise amabara menshi, hariho izifise ibara ry'umuhondo, izifise ibara ryera n'izifise ibara ry'ubururu.

Inyubako ndende yubakishije amatafari isakajwe amabati ifise imiryango myinshi y'imbaho yuguruye. Uruzitiro rurerure cane rusize irangi ry'umuhondo.

ivyatsi vyinshi cane, igiti gifise amashami menshi, inyubako nyinshi harimwo izisize irangi ryera n'izindi zubakishijwe amatafari zose zikaba zisakajwe amabati.

Mu kirasi bigiranwo ivyerekeye ubuhinga bwa none ,harimo imeza ziri ko mudasobwa akaba hicaye n'abagabo babiri bari ko bakoresha mudasobwa umwe akaba afishe ikaye imbere yiwe hamwe n'ikaramu.

ikirasi ciza kinini gifise impome z'umuhondo idirisha kikaba kirimwo intebe nyinshi zimwe z'imbaho gusa n'izindi z'imbaho zivanze n'ivyuma hasi naho hakaba hari sima

Ubwatsi bwinshi n'umugabo ahagaze muri ubwo bwatsi, ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo umusenyi mwinshi, inyubakwa nyinshi zifise irangi ry'umuhondo, ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

Inyubako ifise impome zirezire zirimwo intoboro isakajwe amabati, irimwo abana benshi batoyi ndetse n'umugabo n'umugore, ku ruhome rumwe hakaba hamanitseko imboneshakure.

Ishure rito ryo mu kanyosha rifise ibirasi vyinshi, rikaba rifise n'ubwiherero bubiri. Bumwe bufise imiryango y'icatsi kibisi, imbere yaho hakaba hariho amashurwe abanyeshure banikirako impuzu.

Kw'ishure rito ry'i Bugendana, ibirasi vyubakishijwe amatafari, bisakaje amabati. Bifise amadirisha manini, indani hakaba haba hari intebe nyinshi z'imbaho.

Icumba gitoyi cane kirimwo akabati gakozwe mumbaho, gashaje, gafise umuryango utugarika. Karimwo impapuro zisanzaye ndetse n'amakaye.

Ikigo c'ishure gifise ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari ,bimwe bisakaje amategura .Ibindi amabati, ubwatsi bwinshi amashugwe n'ibiti ndetse n'ikirere kirimo ibicu bikeye.

ikibuga kirimwo umusenyi ibyatsi amashugwe ibiti byinshi bifise n'amashami menshi uruzitiro rwubakishijwe amabuye irembo ndetse n'inyubako nyinshi zisakarishijwe amabati

Inyubako niniya nziza cane, yubatse neza, ifise amadirisha menshi, impome zisize irangi ry'umuhondo. Hakaba harimwo intebe nyinshi, hamwe n'imeza nyinshi ndetse n'ibikarato.

Inyubako yubakishije amatafari, ifise n'uruzitiro rwubakishije amatafari ndetse n'irembo, abana benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko barakinira mw' ibarabara ry'ivu harimwo n'utwatsi.

Utwatsi twinshi n'ishugwe rikiri ritoyi icuma ndetse n'inyubako niniya yubakishijwe amatafari ku ruhome hejuru hariko intoboro urutsinga gw'amatara musi naho hari idirisha rifise ibiyo.

Ikibuga kirimwo umusenyi mwishi, abana benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina. Ibiti vyinshi bifise amashami menshi n'ibirasi vyinshi bifise imiryango y'ibara yubururu.

Ikirasi kinini cane cubatse neza, cubakishije amatafari kikaba gisakajwe amabati. Indani harimwo intebe z'imbaho nyinshi zishaje, ku ruhome naho hakaba hari ikibaho.

Inyubakwa niniya yigoropfa yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ifise amadirisha n'imiryango vyibara ry'ubururu ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, ikibuga kirimwo umusenyi.

Ikibuga kininiya cane kirimwo umusenyi ,amabuye ndetse n'ibiti bifise amashami menshi, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ari murico kibuga, ibirasi vyubatse neza vyubakishijwe amatafari.

Abana batatu umwe ari mu kibuga c'umupira w'amaguru ariko aranyonga ikinga, hambavu yiwe hari inyubako yubakishije amatafari y'igorofa isakajwe amabati, uwundi yicaye ku ruzitiro.

icyumba kirimo imeza gifishe impome z'umuhondo iyo meza ikaba iriko igitambara cy'ubururu ikirangamisi amakaye n'ibitabo ndetse n'impapuro bikaba bipanze neza wose

Mu kirasi kininiya cubakishije amatafari dusangamwo ikibaho akabati k'imbaho hejuru yako hariko igikarato ndetse n'imeza nazo nyene z'imbaho ako kabati kakaba kugajwe igufuri.

igikoni c'ishure erikuru ryo mu giheta rifise uburaro cubakishijwe amatafari mu mpome hakaba hariho ibitoboro ndetse n'ivyuma bica mu mabati bitwara umwotsi hanze y'ico gikoni

igiti gifise amashami menshi afise amababi y'icatsi kibisi inyubako yubakishije amatafari abana babiri umwe yicaye ku ruzitiro rwubakishijwe amatafari rurimwo intoboro nyinshi

Kw'ishure rito ryo mu kajaga abigisha mu kwigisha abanyeshure indome bazandika ku rubaho niyo bashaka gutanga itangazo naryonyene baryandika ku rubaho urwo rubaho rukaba ruri ku ruhome rwubakishijwe amatafari.

umwarimu yigisha ururimi rw'icongereza ku shure rito ryibugendana yasanze mu kwigisha abanyeshure biwe icongereza yo bacapira umuntu kukibaho maze akacabigisha ibihimba bigize umubiri w'umuntu

inyubako inini yubakishije amatafari ikaba isakaje amabati ikibuga ikininiya acumusenyi ibyatsi ikirere ikininiya kirimo ibico byinshi ndetse n'uruzitiro

Ibiti vyinshi, inzitiro zifise irangi ryera n'iry'ubururu, irembo ryugajwe ivyuma, ubwatsi bwinshi, umusenyi mwinshi n'ikirere kirimwo ibicu vyinshi rwose.

Imboneshakure, ibisharizo abana benshi batoyi, bamwe b'abakobwa abandi b'abahungu. Muri bo hariyo abambaye amasakoshi, hakaba habimwo n'abandi bakuze baje kubafasha.

Ibarabara ry'ivu rifise umuvo wubakishije amabuye, muri ryo barabara hakaba harimwo n'ayandi mabuye menshi, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, ivyatsi vyinshi, ndetse n'ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari.

Inyubako yubakishije amatafari, ifise amadirisha y'ibara y'agahama, ku mpome hakaba hariko intoboro, amabati igiti c'ivoka gifise amababi asa n'urwatsi rubisi, ikirere ciza.

ubwatsi bwinshi ikibuga c'umupira w'amaboko kinini, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati, ibiti vyinshi, ikirere kirimwo ibicu vyinshi cane.

Ishure rito ry'Ibugendana, mu kirasi co mu mwaka wa mbere dusangamwo intebe nyinshi zashaje, ku ruhome tugasangaho ikibaho kitabona neza ariko ico kirasi cubakishijwe amatafari.

Umwarimu w'umugabo yambaye amadarubindi ariko yigisha ibiharuro abanyeshure bane. Abo banyeshure bane bariko baramukurikira uko aza arandika ku kibaho, bamubaza ibibazo kuco badatahuye.

Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, igiti gifise amashami menshi, ikibuga kirimwo umusenyi, uruzitiro ndetse n'inyubako y'igorofa imwe ifise inkingi zisize ibara ryera.

Inyubako nziza ndende ifise amadirisha meshi ikaba ifise n'inkingi nyishi zisize irangi ryera niry'ubururu igiti gifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi.

Umurima munini utewemwo ibitegwa vy'ubwoko bwinshi akazu gatoyi kubakishijwe imbaho gasakajwe amabati inyubako niniya yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ifise amadirisha manini.

amabuye menshi arimw’ivu ritose ishurwe inyubako zibiri zubakishijwe amatafari zisakaje amabati inyubako imwe ikaba ifise umuryango n'amadirisha bisa n'ubururu wo muryango ukaba wuguruye.

ku gihome cy'ishure cubakishije amatafari hari igipapuro c'umuhondo gishushanyije ko ibishushanyo byinshi hakaba harimo umupira w'amaguru intebe yo kwicara ko igiti ikaramu ndetse n'igitabo.

Ikirere ciza ibiti vyinshi .Uruzitiro rw'ivyuma bifise amabara yera, y'icatsi kibisi, y'agahama. lmiyabaga myinshi n'umugabo bahagaze hagati y'imodokari nyinshi rwose.

Ikirasi harimwo intebe nyinshi z'imbaho zigomba kugira ibara ryirabura, gifise impome z'umuhondo, idirisha n'ikibaho canditseko n'ingwa zibara ryera.

ikibuga kinini icumusenyi umugabo afise ikinga igiti gifise amashami menshi n'amababi y'ubwatsi rutoto inzu isakarishijwe amabati hamwe n'uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari

ikigo cy'ishure kinini gifise inyubakwa zubakishijwe amatafari imbere yaho hakaba hari amashurwe y'umuhondo ndetse mwibarabara hakaba hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina ndetse n'umupfu

Utuzu twasugumwe twubakishijwe amatafari tukaba dusakajwe amabati dufise imiryango y'imbaho myinshi ikaba yuguruye tukaba turi mu ruzitiro rurerure rusize irangi ry'umuhondo.

Ko 'ishure rito ryo mu kinindo abana b'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure bariko baratembera abandi na bo bicaye imbere y'ibirasi vyubakishijwe amatafari bifise amadirisha afise irangi ry'ubururu.

Kw'ishure kwa Kabura hagizwe n'inyubaka nyinshi, zifise ibara ry'umuhondo. Bakaba bafise n'ikibuga c'umupira w'amaguru, gifise amazamu abiri, kikaba kigizwe n'umusenyi ariko harinwo n'ivyatsi bike.

Abantu benshi bahagaze bagizwe n'abagore n'abagabo uruzitiro rwubakishijwe amatafari ,amarembo afise imiryango y'ivyuma, ibendera ry'igihugu c'Uburundi

Mu gisagara c'ibukirasazi abanyeshuri bo kw'ishure rito bafise ibirasi vyinshi bifise imiryango y'ubururu bakaba bafise, naho banywera amazi bamwe muri bo barambara umwambaro w'ishure abandi na bo ntibawambara.

Ikibuga kinini c'umusenyi hamwe n'inyubako niniya y'ibirasi ifise inkingi z'ibara ryera n'imiryango n'amadirisha y'ivyuma afise ibara ritukura ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

Mu mashure matomato, abigisha barigisha abanyeshure, kwandika ibiharuro, bagahera ku busa gushika ku gihumbi, ivyo vyose bakavyandika ku kibaho cirabura, kiri ku ruhome rwubakishijwe n'amatafari, muri ico kirasi.

Ikirasi cubatswe neza ,cubakishijwe amatafari ,gifise idirisha n'umuryango w'icuma wugarishwa igufuri, uwo muryango ukaba ufise ibara ry'agahama ,kuruwo muryango hakaba handikishijweko n'ingwa.

Ikigo c'amashure kininiya gifise ibirasi vyinshi bifise imiryango y'ibara risa n'ubururu; Ibiti, imisozi, ndetse n'ikirere kirimwo igipfungu cinshi, hamwe n'amashurwe imbere y'ibirasi.

ikirasi iciza cubatse neza cyane cubakishije amatafari akaba harimwo intebe z'imbaho nyinshi ubona ko zishaje ku ruhome hari akabati ik'imbaho kugarishijwe igufuri

Kw'ishure rito ry'i Bugendana, umwigisha ahetse umwana, yigisha abanyeshure babiri muri bo bakaba bariko barakiriza, kugire bishure ikibazo yari ababajije, yari yacanditse ku kibaho.

abana batoye bo kwishure rito rya bugendana bambaye imyambaro y'ishure bamwe bariko bakinira imbere y'ibirasi abandi bafishe amasafuriya uwundi yicaye imbere y'ikirasi

Inyubako zibiri nini zisakaje amabati imwe ikaba yubakishijwe amatafari. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, babiri bakaba bariko bararunguruka mw'idirisha ry'inyubako imwe abandi nabo bakaba bahagaze hagati y'izonyubako zibiri.

Ubwatsi bwinshi, ikibuga cy'umupira w'amaguru kinini kirimwo umusenyi mwinshi, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, inyubako nyinshi zifise irangi ry'umuhondo, ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Kwishure rito ryo mu kinindo ububiko bw'ibitabo burimwo utubati ture ture cane dukozwe mu mbaho ibitabo mu kubipangamwo bimwe barabiryamika ibindi bakabishinga.

ibirasi by'ishure kabura yigako byubakishije amatafari bikaba bisakaje amabati hama bikaba bifise uruzitiro rw'ibiti bitwa umunyari bisa n'icatsi kibisi

abantu bahagaze mu irembo uruzitiro rufise ibarara n'iry'ubururu igiti gifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi ikirere kirimwo ibicu byinshi imodoka yumubwoko bwa probox

Ikirasi kinini cane ecubakishijwe amatafari ku ruhome rwacu hariko igipapuro c'umuhondo gishushanyije ko umupira w'amaguru intebe igiti ikaramu hamwe n'ikayira.

Ikirasi kinini cane gifise amadirisha abiri n'impome zisize irangi ry'umuhondo hakaba harimwo intebe nyinshi cane z'imbaho gusa zifise amaguru y'ivyuma.

Ishure kabura yigako ku munsi wa gatanu barakora amasuku mu birasi vyabo bagenda bitwaje ibidumu by'amaritiro mirongo ibiri birimwo amazi mu birasi vyabo haba harimwo intebe kandi bifise isima hasi.

Abana bane babiri bambaye umwambaro w'ishure, umwe n'umuhungu yikoreye base, uwundi numukobwa yambaye umupira mu mutwe imbere yabo hari inyubako zubakishijwe amatafari nyinshi.

kwishure rito ry'ubugendana niho kabura yiga mu birasi byubakishije amatafari bisakajwe amabati iyo isaha imwe igeze babambaye umwambaro w'ishure bakamanuka mu gikoni bagatora ibase yuzuye indya maze bakayikorera bakayitwara mu buriro

Ibarabara ry'ivu, umuvo wubakishije amabuye, ubwatsi bwinshi, ibiti vyinshi, inyubakwa nyinshi zisakajwe amabati zikaba zubakishijwe n'amabuye, imodokari ndetse n'amashugwe menshi.

Kabura na Kagabo ni abanyeshure bo kw'ishure rito rya Bugendana bakaba bakundana cane kenshi iyo bavuye kw'ishure bagenda bafatanye ku bitugu kandi baba bambaye umwambaro w'ishure.

Umuvo wubakishije amabuye, ivyatsi vyinshi, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure. Bamwe bahagaze imbere y'ibirasi vy'amashure bisakajwe amabati, bikaba bifise amadirisha menshi.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi mwinshi, n'utwatsi duke, inyubako nziza isize irangi iry'umuhondo isakajwe amabati ifise amadirisha menshi n'umuryango ,bisize irangi iry'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo rirafise ikirasi co gusomeramwo ibitabo muri co kirasi harimwo ibitabo vyinshi bipanze neza hamwe n'intebe n'imeza zo gusomerako ivyo bitabo.

Indobo irimwo amazi yo gukaraba iteretse ku ntebe inyubako ndende isakajwe amabati ifise inkingi nyinshi zifise ibara ryera n'iryirabura ikaba ifise n'amadirisha menshi n'imiryango myinshi.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafar,i zisakajwe amabati, zifise imiryango n'amadirisha, abantu babiri umwe yambaye inkofero, utuzu twa sugumwe twinshi dufise imiryango ifise ibara ry'icatsi kibisi.

Mu cumba c'umuyobozi w'ishure ritoyi rya Bugendana, harimwo akabati kamanitseko ibikombe bitandatu, vyose bikaba vyatahukanywe n'abanyeshure bahiga mu nkino zabahuza n'ayandi mashure.

Ikibuga kininiya cane kirimwo umusenyi n'ubwatsi, uruzitiro rutoyi ,inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari, gisakajwe amabati, ibiti vyinshi, ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

kw'ishure rikuru ry'i Bugendana hari ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari bisakajwe amabati bikaba bifise imiryango n'amadirisha y'ubururu. Ku munsi wo kumviriza amanota, abanyeshure bazanana n'abavyeyi babo.

ibirasi by'amashure byinshi bisakajwe amabati ikibuga kininiya kirimwo umusenyi n'ubwatsi abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina

Inyubako ndende cane ifise amadirisha menshi isakaje amabati ifise inkingi z'ivyuma zifise ibara ry'ubururu imigozi yanikiyeko impuzu nyinshi zimwe z'ibara ry'ubururu n'izindi z'agahama.

umukenyezi cabudesia yigisha kwishure rito ry'ibugendana yigisha abana bababa cumi na batanu yariko arigisha arakunda kwandika kuk ibaho akaca abwira abanyeshure biwe gukurikira

Ibendera ry'igihugu cu Burundi. Ibiti vyinshi bifise amashami menshi n'amababi gicatsi ikibisi ivu ririmwo utwatsi itwinshi inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari.

ikigo c'ishure kirimo ibirasi byinshi ibiti byinshi ibendera ry'igihugu cy'uburundi ikibuga kininiya c'umusenyi kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina banezerewe

Hasi cubakishije amatafari gifise idirisha n'umuryango w'icuma ufise irangi ry'agahama akaba handitse ko ningwa amajanbo yerekana kwari kirasi co mu mwaka wa gatatu ce

Mumashure matomato abigisha barigisha abanyeshure babo ukungene bandika amajambo y'ikirundi. Ngaha twari dufise umwigisha w'umukenyezi yigisha kw'ishure rito ry'ibugendana yari yanditse kukibaho ijambo ubukene maze araricagagura.

ibirasi vy'amashure byinshi vyubakishije amatafari bisakaje amabati ibendera ry'igihugu cuburundi abanyeshure benshi bamwe bambaye umwambaro w'ishure abandi batawambaye

Imeza y'imbahoo iriko impapuro z'ibara ryera nyinshi zanditseko ibiharuro bitanu, ubusa, hakaba hariho n'utundi tubaho turiko ibiharuro kimwe, bitanu, bitatu, icenda, bine, bitandatu na bitatu.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, inyubakwa nziza zubakishije amatafari, ibiti vyinshi hamwe n'abantu baca kw'ibarabara, ivyo ni vvyo biranga ishure ry'ababikira ribarizwa mu bwiza.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi , ibiti vyinshi, ibirasi vyinshi vyubakishijwe amatafari, ikibuga kinini kirimwo abana benshi b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi inyubako ifise amadirisha y'ivyuma menshi abantu bahagaze mw'irembo inzitiro zisize irangi igera n'iryo ubururu eka n'ikibuga kirimwo umusenyi.

Ishure rikuru rya Buganda rifise ubwiherero butandatu bufise imiryango isize irangi ry'ubururu, itatu ikaba ariyo ikora iyindi ikaba yarapfuye, bwubakishijwe n'amatafari bukaba busakajwe n'amabati

Ishure ryisumbuye ryo mu Giheta rirafise uburaro. Inyubako y'ubwo buraro isakajwe amabati, ikaba isize karabasase. Imbere yaho hakaba hari ivu rusanzwe. Iyo haguye imvura haca haza ivyondo hakamera nabi.

Ikirasi ciza cubakishijwe amatafari gifise impome zirimwo intoboro gisakajwe amabati harimwo intebe zagahama namasakoshi ari hasi numuryango wicatsi kibisi

ibiti vyinshi bifise amashami menshi cane ubwatsi buremvye bwinshi n'inyubako niniya nziza cane ifise umuryango munini n'amadirisha menshi ikaba ifise n'inkingi zitandatu

Ubwatsi bwinshi butotahaye, ibiti, inyubako zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati ubona ko ari ibirasi vy'amashure, ikirere gisa n'ubururu kirimwo n'ibicu vyera.

Inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye imwe ikaba ari igorofa ifise amadirisha menshi uruzitiro rurerure rurimwo intoboro, abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure.

Ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi, icuma kimanitseko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ikirasi c'amashure cubakishijwe amatafari gisakajwe amabati, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Mu gisagara ca Bujumbura amashure mato mato asigaye afise ibirasi yubatswe neza bikaba bifise impome z'umuhondo amadirisha amanini manini afise ibiyo.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati ifise umushinge wubakishijwe amabuye, uruzitiro rusize irangi ryera, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ibiti vyinsh, inyubako nyinshi harimwo izubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, zifise imiryango n'amadirisha hamwe n'izindi zisakajwe ubwatsi bwumye, hama hasi hari ubundi bwatsi butotahaye.

Ikibuga gito kirimwo ivu ubwatsi amashugwe inyubako yubakishijwe amatafari ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma ibiti vyinshi ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi bwose inyubako zisize irangi ryera zisakajwe amabati ikibuga kirimwo umusenyi ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Inyubako y'igorofa nini cane, yubakishijwe amatafari; ifise amadirisha amenshi afise iforoma y'inyabutatu ikaba ifise impome zirimwo intoboro zisize irangi ryera.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu bike bike, inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari ifise amadirisha afise iforoma y'inyabutatu, ikibuga kirimwo umusenyi.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati, ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi, ivyatsi hamwe n'amashurwe meza.

Inyubako ndende cane ifise amadirisha menshi ,y'ivyuma ndetse n'impome zirimwo intoboro ikirere kirimwo ibicu, igiti gifise amababi y'icatsi kibisi.

Ikirere ciza kirimwo ibicu inyubako nini cane yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ifise amadirisha n'imiryango myinshi, ikibuga kirimwo umusenyi.

inyubako niniya cane, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati, ifise imiryango myinshi y'ivyuma, umwe ukaba uri ko igufuri yugaye.

Inyubako niniya cane bahinduye igikoni ifise amadirisha abiri ikaba irimwo umwijima mwinshi imbabura azine hamwe n'amasafuriya ashika kurane nyene.

ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu, ikibuga kirimwo umusenyi, amabuye, ubwatsi, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe n'amabati.

Ikirere kitarimwo ibicu, gisa n'ubururu, isi y'inombe, abantu babiri bicaye hasi, inyubako zitatu zubakishijwe amatafari, imwe muri zo ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango.

Inyubako yubatse neza ndende ,yubakishijwe amatafari ahiye, ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma, ku mpome hakaba hariko intoboro, ikaba ifise n'inkingi zifise ibara ryera.

Ibarabara ry'amabuye rifise umuvo wubakishijwe amabuye ivyatsi vyinshi ibiti vyinshi uruzitiro rwubakishijwe amatafari irembo rifise imiryango y'icuma hamwe n'icapa.

Ibirasi vyinshi vy'amashuri mato mato yo mu gisagara ca Bujumbura vyubakishijwe amatafari ahiye bikaba bisakajwe amabati , ku mpome ugasangaho uruhome bakoresha bariko barigisha.

Kw'ishure rito ry'i Bugendana, umunsi wa gatandatu wahariwe ibikorwa, mu birasi vyubakishije amatafari, haba harimwo intebe z'imbaho, barazivyura bakazihagarika maze bakahakoropa.

Ibiti bifise amashami menshi afise amababi y'icatsi ikibisi, inyubako nziza ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi, ndetse n'uruhome ruriko intoboro.

Ubwatsi bwinshi butotahaye, amashurwe, igiti c'ivoka, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, inyubako yubakishijwe amatafari isakajwe amabati afise ibara ry'icatsi kibisi.

ibirasi y'amashure ya kijambere, biba vyubakishijwe amatafari, bifise amadirisha y'ibiyo, ndetse n'impome zisize irangi ry'umuhondo, bikaba biba birimwo intebe.

Ikibuga kininiya kirimwo umusenyi icuma akirekire kimanitsweko ibendera y'igihugu c'uburundi inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati.

Ibiti vyinshi ubwatsi amashugwe ibyuma bibiri bimanitse ko amabendera y'ibihugu rimwe rikaba ari ibendera ry'igihugu c'uburundi irindi ry'igihugu c'ubufaransa, inyubako yubakishije amatafari.

Ibirasi byubakishijwe amatafari ahiye bifise amadirisha menshi ndetse n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu imivyaro y'ibiti myinshi iri mu tugunira.

Inyubako yagenewe isomero yubatswe ku buhinga ifise amadirisha, ariko ibiye kugira atange umuco ukwiye imbere harimwo intebe nyinshi zipanze ku murongo zikozwe mu giti.

ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi amashugwe menshi inyubako y'igorofa zibiri yubakishije amatafari ifise amadirisha n'imiryango vy'ubururu hamwe n'inkingi zifise ibara ryera

Ikirere kirimwo ibicu imisozi myinshi inyubako azubakishije amatafari imodokali zitatu umuntu ibendera ry'igihugu c'uburundi ikibuga c'umupira w'amaguru hamwe n'izamu ryacu.

Ishure Ntore yigako rifise inzitiro zubakishijwe amabuye n'ivyuma, ndetse rikaba rifise n'irembo ry'ivyuma. Ibirasi vy'aho, bikaba vyubakishijwe amatafari. Bifise imiryango y'ibara ryera.

Ikibuga kirimwo umusenyi nutubuye abantu babiri bahagaze umwe yambaye umwambaro wababikira inyubako zininiya azubakishijwe amatafari zisakajwe amabati ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

inyubako zinini zubakishije amatafari zisakajwe amabati zifise amadirisha abiri abiri y'ivyuma ikibuga kirimwo umusenyi inamabuye abana babiri bari muri co kibuga

inyubakwa nyinshi nziza zubakishijwe amatafari zifise amadirisha imiryango zimwe zikaba zisakaje ubwatsi ibendera ry'igihugu c'uburundi ubwatsi bwinshi n'ibiti byinshi bifise amashami menshi

ibirasi byinshi byubakishije amatafari bisakajwe amabati bifise imiryango n'amadirisha by'ubururu amashugwe amwe y'umuhondo ayandiye icatsi kibisi igitegwa c'igitoke gifise imitoto myinshi

Abigeme batatu bambaye umwambaro w'ishure, babiri bicaye ku gasozi k'umusenyi, uwundi umwe ahagaze, ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, ivyatsi vyinshi ndetse n'ibiti bifise amashami menshi.

Abanyeshure bo kw'ishure rukuru ryi Bugendana, umunsi wokumviriza amanota ,barasohora intebe bakazishira hanze munsi yigiti maze bose bakaza bakicaraho, Kandi baba banezerewe.

Ikibuga kininiya kirimwo umusenyi n'amabuye; ibirasi vy'amashure vyubakishije amatafari, bisakajwe amabati. Amashurwe menshi ibiti vyinshi n'ikirere kirimwo ibicu vy'imvura.

Ikibuga kinini kirimwo amabuye menshi n'umusenyi mwinshi, indobo ifise irangi ry'icatsi kibisi ,imodoka uruzitiro rurerure rusize irangi ryera ibiti vynshi.

Amashurwe menshi asa numuhondo .Ikibuga kinini kirimo umusenyi abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'ishure .Uruzitiro rurimwo intoboro rwubakishijwe amatafari inyubako yubakishijwe amatafari.

Inyubako ndende cane yubakishijwe amatafari, ifise amadirisha menshi afise ibara ry'agahama n'inkingi zifise ibara ryera. Ikaba isakarishijwe amabati. Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Ikirere ciza cane kitarimwo ibicu vyinshi, inyubako y'igorofa nziza cane yubakishijwe amatafari ikaba isakajwe amabati, ikaba ifise n'amadirisha menshi.

inyubakw yubakishijwe amatafari asakaje amabati ikabifise uruhome ruri impande yayo kubakishijwe isima ndetse n'amashurwe imbere y'aho hamwe n'igiti cipapayi imbere y'ayo mashugwe hakaba hari amabuye

Inyubako y'utuzu twasugumwe yubakishijwe amatafari isakaje amategura ikaba ifise n'ubukarabiro hanze. Ikirere kirimwo ibicu bike ibiti vyinshi n'ikibuga kirimwo umusenyi.

Ikirasi kinini ciza gifise impome z'irangi ryera harimwo umwigisha ariko yigisha imiyabaga imwe yambaye amatarubindi ariko yose yicaye ku ntebe umuryango ukaba wuguruye.

Inzitiro zubakishijwe amatafari ku ruhande rumwe hakaba hariko amadirisha y'ivyuma afise ibara ry'ubururu hakaba hari n'amarembo abiri y'ivyuma ubwatsi bwinshi ibiti bifise amababi menshi.

Inyubako zirezire z'ibirasi zubatswe n'amatafari zisakajwe n'amabati zifise amadirisha menshi n'imiryango hakaba hari abanyeshure bambaye umwambaro wishure bahagaze mu muryango wikirasi kimwe.

Inyubakwa niniya ifise inkingi zubakishijwe amatafari. Igiti gifise amashami menshi, afise amababi y'icatsi kibisi. Amashurwe y'umuhondo. ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Ishure Kabura yigako hari inyubakwa y'igorofa zibiri zifise inkingi z'ibara ry'ubururu, ikibuga kininiya co gukiniramwo, imodokari nyinshi, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibiti vyinshi ndetse ukaba ubona ikirere gisa neza.

ikibuga kininiya kirimwo umusenye ibendera ry'igihugu c'uburundi uruzitiro rwubakishijwe amatafari rurimwo intoboro abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ubwatsi bwinshi

ibendera ry'igihugu c'uburundi ikirere ciza kirimwo ibicubike inyubakwa nyinshi zisakaje amabati ibiti hamwe n'ubwatsi n'amashugwe n'ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi

Ikirere ciza cuzuyemwo ibicu vyera; imiduga ibiri, amabendera abiri, imwe ni y' igihugu c'Uburundi. Abanyenshure batanu bambaye umwambaro w'ishure. Bose bakaba bari mu kibuga kigizwe n'umucanga.

ikirere ciza kirimwo ibicubike ibiti byinshi inyubako y'utuzu twasugumwe yubakishijwe amatafari ikaba isakarishijwe amategura ikibuga kirimwo umusenyi ndetse n'ivyatsi

Ibiti birebire vyinshi isi y'inombe abantu babiri bicaye hasi inyubako zibiri zubakishijwe amatafari imwe muri zo ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango.

Inyubako ndende cane ifise amadirisha yivyuma menshi gose ku ruhome hejuru hakaba hari intoboro ibiti bifise amashami menshi ivyatsi vyinshi ndetse n'ikirere kirimwo ibicu.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari gifise uruhome ruriko uturongo tw'ibara ryera hamwe n'ikibaho kininiya cane giciyeko imirongo n'ingwa hamwe n'amajambo nyene yandikishijwe ingwa.

Ikibuga kinini kirimwo umusenye mwinshi, n'abana bambaye umwambaro w'ishure, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, igiti kirekire, inyubako nziza cane yubakishijwe amatafari.

Ibarabara ry'amabuye rifise umuvo wubatse neza, icapa, uruzitiro rwubakishijwe amatafari irembo rifise umuryango w'icuma ibiti vyinshi vyiza birebire.

amashugwe menshi y'umuhondo ikibuga kinini ya cumusenyi ibendera ry'igihugu c'uburundi igiti kirekire gifise amababi menshi y'icatsi kibisi inyubako y'igorofa imwe isakajwe amabati kabayubakishije amatafari

Ikibuga ikininiya c'umusenyi amashami iyigiti, ubwatsi inyubako zininiya zubakishijwe amatafari zisakarishijwe amabati, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

ikirere ikirimo ibicu vyinshi inyubako zinini zubakishije amatafari zimwe muri zo zikaba zisakajwe amabati imiduga myinshi ihagaze ahantu hamwe yambaye imparati z'igihugu c ‘Uburundi.

Ikibuga kinini kirimwo ubwatsi, n'abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, babiri muri bo baricaye, umwe muri abo babiri akaba yicaye kw'ibuye, abandi barahagaze bariko barabaraba.

Ikiziba, ubwatsi bwinshi, amazamu y'ikibuga cy'umupira w'amaguru, inyubakwa nyinshi zisakaje amabuye imwe muri zo ifise irangi ryera, ikirere kirimwo ibicu vyinshi, ibiti hamwe nimisozi.

Ikibuga kinini cyane kirimwo umusenyi mwinshi ibendera ry'igihugu cy'uburundi amashugwe menshi iy umuhondo igiti gifise amashami menshi inzu y'igorofa yubatse neza cyane.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi mwinshi n'amabuye. Umuntu ariko aca muri ico kibuga; Ibendera ry'igihugu c'Uburundi; inyubako nyinshi harimwo izubakishijwe amatafari zisakajwe n'amabati.

ikirere kirimwo ibicu bike ibiti inyubakwa nyinshi ikigo c'amashure kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure iruhande ikaburimbo ririmwo abantu bariko bararitemberamo

Ikibuga kininiya cane kirimo umusenyi ibendera ry'igihugu c'uburundi, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari zisakaje amabati ibiti vyinshi ubwatsi bwinshi n'ikirere kirimwo ibicu.

ikibuga kirimwo umusenyi ubwatsi bwinshi inyubako zibiri zubakishijwe amatafari imwe ikaba isakajwe amategura iyindi nayo ikaba isakajwe amabati iyo isakajwe amabati ni igorofa nini cane ifise amadirisha menshi

Inyubakwa igizwe n'amagorofa abiri , abanyeshure bahagaze imbere y'ibirasi, bambaye imyambaro y'ishure itandukanye abari munsi ya bose bakaba bafise umwambaro wera n'uwivu abandi nabo bakaba bambaye umuhondo n'ubururu ,aho hari kw’ishure ryitiriwe abami ry’abongereza.

Icumba c' isomero kirimw' abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z' ibiti bambay' umwambar' ubaranga w' ishure, kumpande hasiz' irangi ryera, umunyeshur' umw' umwe wese yicay' arab' imbere yiwe yunamy' arikwandika haboneka ko barigukor' ikibazo, imbere yabo habonek' umuryango wuguruye n' igice c' idirisha kiboneka hejuru yabo.

umusenye mwishi intombe ibyatsi byinshi abanyeshure batatu babigeme bambaye umwambaro w'ishure babiri bicaye uwundi umwe ahagaze igiti kiriko amashami menshi ikirere kirimo ibicu byinshi

Inyubakwa nziza z’ubudandarizo abanyeshure b'abahungu bambaye imyambaro y’ishure bicaye, umudandaza isafuriya amashurwe ndetse n’ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi gose.

Ikirasi ciza cubakishijwe amatafari igisakaje amabafari ifise amadirisha y'ivyuma n'umuryango w'icuma ku ruhome akaba hari intoboro harimwo n'intebe z'imbaho nyinshi ubona ko ari zishasha.

Ibiti vyinshi, uruzitiro rwubakishije amatafari. Icapa cera canditseko amajambo mu rurimi rw'ikinofunofu, yerekana ko iryo ari ishure ry'imyuga ryo mu ntara ya Bubanza.

Imodokari nyinshi zihagaze zambaye imparati z'igihugu c'uburundi. Inyubakwa zibiri zinini zubakishijwe amatafari, ibiti vyinshi ikirere kirimwo ibicu vyinshi gose cane.

Ibirasi vyubakishijwe amatafari, bifise imiryango n'amadirisha, bisakajwe amabati. Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, ikibuga c'umusenyi, ibiti ndetse n'amashurwe imbere y'ibirasi.

Ikibuga kininiya kirimwo umusenyi n'utubuye, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari gisakajwe amategura, ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, igiti gifise amashami menshi.

Intebe yimbaho ifise amaguru yivyuma, inyubako y'ibirasi ndende cane yubakishijwe amatafari ikaba ifise n'inkingi nyinshi cane gose izo nkingi zikaba zisize irange risa n'ubururu.

Ikirasi ca kijambere cubakishijwe amatafari, gifise amadirisha y'icuma n'ibiyo bimwe vyamenetse, hamwe n'intebe z'imbaho nziza, kikaba gifise umuyagankuba, kikaba gisa neza.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ibendera ry'igihugu c'Uburundi , igiti kirekire ndetse n'inyubako yubakishijwe amatafari.

inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari, zimwe zihisakajwe amabati izindi amategura, zose zikaba zifise inkingi zifise irangi ryubururu, amamodokari atatu imwe ifise ibara ryirabura, ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi.

ikigo camashuri gifise ibirasi vyiza gifise amadirisha nimiryango yirangi ryubururu mbere yaho hakaba hari ivyatsi ibiti ndetse nimivyaro y'ibitegwa myiza iteguriwe kuzotegwa

Ikibuga kirimwo umusenyi mwishi ibendera ry'igihugu c'uburundi inyubako yubakishijwe amatafari isakaje amabati uruzitiro rurimwo intoboro rwubakishije amatafari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako zinini zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati zifise imiryango n'amadirisha afise irangi risa n'umunyota inzitiro z'ivyuma zanikiyeko impuzu ubwatsi bwinshi hamwe n'amashugwe.

ibiti birebire cane bifise amababi menshi inzitiro zubakishijwe amatafari imodokari zikora mu gisata co kunguruza abantu abantu babiri ubwatsi ndetse n'ikibuga kirimwo umusenyi

Ikirasi ikinini cubatse neza gifise amadirisha menshi ariko ibiyo hasi kikaba cubakishijwe isima kirimwo intebe zitandukanye, iz'imbaho ndetse n'iz'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi kirimwo intebe z'imbaho gifise amadirisha n'umuryango w'icuma ufise irangi ry'ubururu, kikaba gifise impome zifise irangi ry'umuhondo n'iryirabura, hasi naho hakaba hubakishijwe amabuye.

igiti kirekire gifise amababi menshi y'icatsi kibisi ubwatsi bwinshi amashugwe ndetse n'inyubako zubakishijwe amatafari zigasakazwa amabati ku mpumo zazo hakaba hariko intoboro

ikibuga kinini c'umusenyi, ivyatsi vyinshi amashurwe, igiti, inyubakwa y'igorofa yubakishije amatafari irimwo amabara yera, ikirere kirimwo ibicu vyinshi cane.

Imbere y'ibirasi vyinshi vy'amashure vyubakishijwe amatafari, bisakajwe amabati bifise imiryango y'ibara ry'ubururu, hari ibiti vyinshi, amashurwe, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hakaba hari n'isuku ryinshi.

Inyubako ndende cane, yubakishijwe amatafari, isakaje amabati, ifise amadirisha menshi ikaba ifise n'impome zifise irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hubakishijwe isima.

Ikibuga kininiya kirimwo umusenyi mwinshi, inyubako niniya isakajwe amabat,i yubakishijwe amatafari ,y'ikirere kirimo ibicu vyinshi, igitutu c'ikirasi kimwe ,amashugwe ndetse n'uruzitiro.

Ibarabara rgigaburimbo ririmwo imodokali inyinshi imwe yo mu bwoko bwa prubuke abantu bariko baratembera muri ryo barabara inyubakwa nyinshi zisakaje amabati ibiti, ndetse n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari.

Inyubako ndende cane isakaje amabati, igabuyemo impande zibiri. Uruhande rumwe rufise imiryango myinshi, ndetse n'urundi ruhande rufise imiryango myinshi. Buri ruhande rufise impome zisize irangi ry'umuhondo n'iryera.

Inyubako y'igorofa yubakishije amatafari isakaje amabati abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ibendera ry'igihugu c'uburundi ibiti vyinshi ndetse n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Inyubakwa zibiri zubakishijwe amatafari imwe murizo ikaba isakajwe amategura mu mpome zayo hakaba harimwo intoboro hasi hakaba hari ibiterwa vy'amateke n'ivyatsi.

mu kibuga cy'ishure ryisumbuye ryababikira mu bwiza harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bakaba bari ahantu hari ibyatsi impande yaho hakaba hari igorofa igeretswe gatatu

Ikirasi kininiya cubakishije amatafare gifise amadirisha menshi n'umuryango w'icuma, kirimwo intebe nyinshi zishasha z'imbaho imbere naho hakaba hari ikibaho bandikako.

keza numunyeshuri wo ku ishure ryisumbuye ryo mu kinindo kenshi iyo amasaha yo gutaha ageze arakoraniriza hamwe abanyeshuri bigamwishuri rimwe kugire bigire hamwe ijambo ry'imana

Ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi, amashugwe, uruzitiro rwubakishijwe amatafari rufise umushinge w'amabuye, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati, ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

Keza iyo ari kw'ishure arakunda kwitwararika gukaraba intoke aho akarabira ni mu kibuga kirimwo ubwatsi bwinshi ukaba ubona imiyabaga myinshi yambaye imyambaro y'ishure benshi bakaba ari abigeme.

Ivyatsi vyinshi, ivu ry'inombe abantu babiri bicaye; uruzitiro rwubakishijwe amatafari; inyubako zibiri zubakishijwe amatafari , imwe ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango.

Mu gisagara cu mw'ijenda hari abantu bane bahagaze mu mashurwe mpande y'inzu zibiri zinini imwe yubakishije amabuye yindi amatafari hakaba hari n'icapa kiranga izu nzu izo arizua.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abana bariko barakina umupira w'amaboko, igiti gifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi, inyubako zinini, ikirere kitarimwo ibicu na gato.

Inyubako niniya yubakishijwe amatafari, ifise amadirisha menshi n'inkingi z'ubururu. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, ibiti vyinshi, ikibuga kirimwo ubwatsi ndetse n'umusenyi mwinshi.

Irembo ; ikibuga kininiya c’umusenyi ;umuntu ahagaze murico kibuga afise ikinga ; igiti c'amashami menshi hamwe n'uruzitiro rurerure cane rwubakishijwe amatafari.

menshi cane ubwatsi bwinshi igiti gifise amashami menshi afise amababi y'icatsi ikibisi ikirere kirimwo ibicu vyinshi, inyubako ifise amadirisha y'ivyuma menshi.

Ikibuga kinini c'ivu co gukiniramwo, gikikujwe n'ibiti hamwe n'ibirasi vyinshi. Bifise inkingi z'ubururu hakaba hari n'ikirere gifise ibicu vyinshi. Imbere y'ibirasi bimwe hari ubwatsi.

ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi ibendera ry'igihugu c'uburundi igiti gifise amashami menshi ubwatsi inyubako nyinshi zisakajwe amabati imisozi hamwe n'ikirere kirimwo ibicu byinshi

Ikirere kirimwo ibicu vy'imvura, inyubako niniya yubakishijwe amatafari isakaje amabati, igiti, amashugwe menshi, ibendera ry'igihugu cy'uburundi n'ikibuga kirimo umusenyi mwinshi.

Irembo ry'ikigo c'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha rifise imiryango y'ivyuma, ndetse n'inyubakwa nyinshi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati hamwe n'ibiti vyinshi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza kandi kinini, imiyabaga myinshi iriko irinonora imitsi, inyubakwa niniya cane yubatse neza, ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Igkoni c'ishure rito ry'iBugendana kirimwo umwijima mwinshi gifise amadirisha abiri gusa ,hakaba harimwo imbabura zine ziriko amasafuriya ane nyene, bakaba batetse.

Inyubako nziza atari niniya yubakishije amatafari, ifise amadirisha y'ivyuma n'umuryango w'icuma ufise irangi rigomba kwirabura, kuri uwo muryango hakaba hariko igufuri.

Irembo rihagazemwo umuntu, ikirere cuzemwo ibicu, ibiti, impome zifise irangi ryera n'iry'agahama, imodoka,; ivu, ndetse n'igitutu c'imyugariro y'aho binjirira.

Kw'irembo ry'ishure rikuru ry'itiriwe umutima Mweranda I Bujumbura. inzitiro zaho zibatswe n'amatafari hakaba ariho idirisha n'ibiti byinshi ndetse ugasangaho n'icapa kikubwira ko washitse.

Utuzu twa surwumwe twubakishijwe amatafari; dusakajwe amategura dufise ubukarabiro hanze. Ikirere ciza kirimwo ibicu bike. Ikibuga kirimwo umusenyi, ibiti vyinshi.

ikibuga kinini kirimwo umusenyi inyubakwa nyinshi zubakishijwe amatafari zimwe zikaba zisakajwe amategura ikirere kirimwo ibicu vyinshi ibiti bifise amashami menshi

Inyubako y'igorofa nziza kandi inini cane yubakishijwe amatafari ikaba isakaje amabati ifise amadirisha n'imiryango bifise irangi ry'ubururu, ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi mwinshi n'ivyatsi, ibiti vyinshi binini binini bifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi, amashugwe ndetse n'inyubako.

Ubwatsi bwinshi, ivu ry'inombe abantu babiri bicaye hasi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari .inyubako zibiri zubakishijwe amatafari imwe ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango.

Ivyuma bibosheko imigozi, kandi vyandikiyeko impuzu zibara gera imigozi yandikiyeko impuzu unyinshi inyubako y'igorofa niniya cane yubatse neza yubakishijwe amatafari ikaba isakajwe n'amabati.

Abanyeshure benshi bicaye ku ntebe z'imbaho bambaye umwambaro w'ishure bakaba bagizwe n'abakobwa n'abahungu inyubako yubakishijwe amatafari ibiti bifise amashami menshi.

ikibuga kirimo umusenyi mwinshi ibiti byinshi kimwe muri vyo kikaba ari kirekire cyane ikindi na co kikaba gifise amashami menshi uruzitiro rwubakishije amatafari dufise intoboro nyinshi inyubakwa yubakishije amatafari ikaba isakaje amabati

Imbere y'uruhome rushaje rw ibara ry'umuhondo ari akabati kubakishijwe imbaho kakaba kwugajwe ni gufuri zibiri hejuru ya kukabati hakaba hariho igikarato na conyene gishaje.

ikirere kirimwo ibicu vyinshi ibiti vyinshi inyubako zibiri zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati imodoka nyinshi zihagaze mu kibuga kirimwo umusenyi mwinshi

Igiti gifise amashami menshi n'amababi y'icatsi kibisi, ikibuga c'umusenyi, ivyatsi, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ikirere kirimwo ibicu bike n'inyubakwa nyinshi cane gose.

Inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari, ikaba ifis amagorofa abiri. Biboneka neza na neza ko ari ibirasi vy'amashure bifise imiryango ifise irangi ry'ubururu, ikaba ifise n'aho bakinira harimwo umusenyi.

inyubako nini cane y'igorofa ifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko imiyabaga myinshi iriko irinonora imitsi iyo miyabaga ikaba igizwe n'abakobwa n'abahungu

Inyubakwa yibirasi Vyinshi Vyamashure ifise imiryango myinshi n'amadirisha menshi ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko abanyeshure bariko barinonora imitsi hakaba harimwo abigeme n'abasore.

abakenyezi batatu bicaye mu nyubako irimwo imashini zo gushona abo bakenyezi uko ari batatu bose bakaba bicaye imbere y'imashini yo gushona babiri muri bo bariko barashona uwundi umwe ariko arabaraba

abanyeshure benshi bagizwe n'abakobwa n'abahungu bambaye umwambaro w'ishure bicaranye ari babiri babiri bariko barakurikirana umwarimu wabo w'umukenyezi ariko yandika umwimenyerezo ku kibaho

inyubako yubatse neza cyane yubakishijwe amatafari ikaba ifise idirisha ry'ivyuma umuryango w'icuma kuri uwo muryango hakaba hariko nigufuri yugaye

Inyubako nini isakarishije amabati ifise inkingi nyinshi zisize irangi ryera n'iry'ubururu ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'ubwatsi ibiti byinshi bifise amashami menshi.

Uruzitiro rusize irangi ryera, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari, zimwe zikaba azisakaje amategura, imodokari inyinshi imwe ikaba ifise ibara ryirabura, ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Icumba kirimwo abagabo batatu bahagaze bambaye impuzu zisa n'ubururu n' udukingira ibiganza, umwe akaba yambaye amadarubindi afise icuma kimwe mu ntoki, ibindi bibiri biri ku meza

Abanyeshure batatu bo kw'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga tanganika bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu bumwe akaba ariko aharura ivyuma akaba afise kimwe mu ntuki ibindi bibiri biri ku meza.

Kw'ivuriro igitiriwe umuganwa rudovico rwa gasore hari icumba akirimwo umurwayi ajyamye ku gitanda hamwe n'abaganga abane bambaye udufukamunwa hamwe n'amataburiya yera.

Inyubako nini ifise impome z'umuhondo irimwo abantu benshi bariko barateka bagizwe n'abahungu n'abigeme bakaba bambaye udufukamunwa n'inkofero zera.

Ikirasi ikinini gifise impome zisize irangi ry'umuhondo kirimwo abanyeshure bariko biga umwuga. Bose bakaba bafise mudasobwa imbere yabo ; hakaba hari n'umwigisha ariko arabigisha ahagaze imbere afise inkoni.

Inyubako nini cane ifise amadirisha ndetse n'imiryango, irimwo abantu benshi bagize n'abasore n'inkumi, bambaye imipira yera bicaye ku ntebe zifise irangi ritukura.

Abantu benshi bahagaze bagizwe n'abagabo n'abasore n'abakenyezi mu bakenyezi hakaba harimwo abambaye ibitenge muri abo basore hakaba harimwo uwambaye umwambaro w'ubururu.

Mu burundi amashure ya kaminuza barize ubuhinga bwo kwigisha neza abanyeshure, bakaba babashira mu kirasi ari bake hama bakabaha umwimenyerezo, buri umwe wese akaja imbere gusigura ivyo yakoze.

Inyubako y'amatafari isakajwe amabati ifise inkingi z'ivyuma abantu bane bagizwe n'abigeme babiri n'abasore babiri bambaye umwambaro usa w'ubururu bafise indobo mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze, bagizwe n'abagabo n'abasore; hamwe n'abakenyezi. Abakenyezi bakaba bambaye ibitenge, umwe mu basore na we akaba yambaye igisarubeti c'ubururu.

Keza ari kumwe n'abagenzi biwe batatu bakaba bicaye hasi umwe akaba, ariko arabasomera igitabo bakaba bari mu nyubako ifise imiryango minini y'ivyuma ifise iranga iritukura.

Ikirasi ikinini kirimwo intebe z'imbaho nyinshi hamwe n'abanyeshure bazicayeko, hakaba harimwo umwe ahagaze, bose bakaba bambaye umwambaro w'ubururu.

Abanyeshure batatu bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu bagizwe n'abigeme babiri bari kumwe hamwe n'umusore, ariko arakata icuma bakaba bari mu cumba c'ubushakashatsi.

Kw' ishure rya kaminuza ryitiriwe Ikiyaga Tanganyika, abanyeshure benshi bicaye mu kirasi cubakishije amatafari bakaba bariko bakurikirana umwigisha ariko arabigisha.

Ihoteri yitiriwe umuganwa rudoviko wa gasore irafise igikoni gikoregwamo cyane cyane n'abigeme baba bambaye umwambaro wera ndetse no dufukamunwa bakaba bahategurira ifungurwa z'ubwoko bwinshi.

Abantu indwi bari mu kirasi, batanu muri bo bakaba bicaye ku ntebe; imbere yabo hari imeza ziriko impapuro n'ibindi ibikoresho vyinshi, abandi babiri bakaba bahagaze.

Ikirasi kirimwo imeza nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma abagabo babiri umwe w'umuzungu uwundi w'umwirabura umuzungu akaba ariko yigisha uwo mwirabura.

Abantu benshi bari mu kirasi, bagizwe n'abanyeshure bicaye ku ntebe, bambaye ibisarubeti vy'ubururu, hamwe n'abigisha n'abashitsi, abashitsi bakaba bambaye udufukamunwa.

Icumba ciza kinini gifise impome zisa n'umuhondo n'amadirisha kirimwo abantu beshi bicaye bambaye imipira yera bakaba bagizwe n'abagore n'abagabo.

Inyubako nini cane ifise impome z'umuhondo irimwo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma bakaba bagizwe n'abigeme n'abasore hamwe n'abagabo n'abakenyezi.

umukenyezi yakira abantu mu bunywero yambaye impuzu yera afise mu kiganza akantu yateretse ko vino n'ikirahuri bisa neza ko anezerewe n'akazi ariko arakora kukwakira abantu

kaminuza y'ubugendana yagenderewe n'abashitsi batatu babiri muri bo bakaba bari bambaye ikoti uwundi umwe yari yambaye ishati bose bari abagabo bakaba bakiriwe n'umwigisha mukuru wo kuriryo shure

Igikoni ciza ca kijambere gifise impome z'umuhondo n'amadirisha abiri. Harimwo abigeme bane. Batatu bakaba bari kumashiga bariko barateka, bakaba bambaye umwambaro usa, umwe ni we yambaye amadarubindi.

Urukino rw'umupira w'amaboko rwariko ruhuza imigwi ibiri y'abigeme b'imiyabaga bamwe bari bambaye impuzu z'ibara ryera abandi z'agahama, rwariko rubera ku kibuga c'umupira w'amaboko c'ikigo Bigeme twiteze imbere.

Kw'ishure bane bambaye amataburiya y'ubururu biga ibijanye no gushushanya bari bicaye kuntebe bafise amakaye yabo Ari kumeza bariko barashushanya, hakaba hariho umugabo yambaye kositime ariko arabaraba.

Ikirasi gifise impome zifise amadirisha, harimwo abigeme benshi bambaye umwambaro umwe w'ubururu bariko barakora umwuga wo gushona, bose barafise imashine n'ibitenge mu ntoki.

ikirasi kininiya kirimwo abagabo benshi bambaye imyambaro isa babiri babiri bakaba bahagararanye bariko barerekana ubuhinga bwo gukoresha ibyuma biri mbere iyabo harimwo n'amameza ariko ibitabo

Ikirasi kinini gihagazemwo abanyeshure benshi bakora umwuga wo kubaza, imbere yabo hari amameza menshi ateretseko ibikoresho bifashisha mu kubaza.

Ikirasi ikinini gifise impome zera n'amadirisha abiri y'ivyuma arimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bicaye ku ntebe ari batatu batatu .Umwarimu ari mbere ariko arababaza ibibazo.

abasore benshi bambaye imyambaro yisaha y'ubururu bamwe bahagaze abandi bicaye umwe akaba afise icuma ariko aduza imodokali ifise irangi ryagahama hakaba harimwo n'abandi bariko bararaba ukungene ayiduza

ikirasi kinini kirimwo amadirisha manini manini harimwo abanyeshure benshi umumwe wese yicaye ku ntebe y'iwiwe afise n'imeza yiwe muri abo banyeshure harimwo abigeme n'abasore

Ikirasi kirimwo abantu batandatu; abobantu batandatu bakaba bagizwe n'abanyeshure batanu n'umuyobozi umwe. Abobanyeshure bose bambaye umwambaro w'ubururu, umunyeshure umwe akaba ariko arakata icuma.

Ishure ririmwo abanyeshure benshi bambaye imyambaro isa y'ubururu hamwe n'udufukamunwa ubona neza ko harimwo abasore n'abigeme bicaye ku ntebe ndetse bafise n'imeza bakaba bariko bariga gukora ibirato.

Ikirasi c'ishure y'imyuga kirimwo abanyeshure batanu bambaye umwambaro umwe usa n'ubururu hakaba harimwo n'abagabo babiri umwe akaba ari umwarimu uwundi akaba ari umuyobozi yari aje gutemberera mur'iryo shure.

Abana benshi bari mu nyubako, batatu baricaranye, bariko basoma igitabo. Uruhome mw'iyo nyubako hari amatafari n'imiryango myinshi. Hariyo n'uwundi umwe inyuma ariko araraba ivyo bariko barakora.

Ikirasi ikinini cane cubatse neza gifise impome z'umuhondo amadirisha atatu afise irangi ryubururu hamwe n'umuryango ufise irangi iry'ubururu kikaba kirimwo abanyeshure benshi bamwe bahagaze abandi bicaye.

Karire n umwigeme w'umunyeshure yiga kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika yarari mu cumba c'ubushakashatsi yambaye imyambaro yakazi itaburiya yera mu ntoki afise akuma gapima imivyaro y'ibitegwa itewe murico cumba.

Umwarimu w'umukenyezi yambaye amadarubindi ariko yigisha abanyeshure bo kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika, muri abo banyeshure harimwo abagabo, abigeme, abasore ndetse n'abakenyezi.

Muri ico kirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, impome zifise ibara ryera niry'umuhondo, hakaba harimwo intebe zicaramwo abanyeshure, haba abigeme canke abasore, umwigisha w'abo nawe akaba yambaye amadarubindi.

Igiti kinini gifis' amashami menshi, amwe murayo masham' akaba yarumye, ubwatsi bwinshi buringaniye, amashugwe mensh' atonz' umurongo, inyubako nyinshi zubakishijwe n' amatafari zisakaj' amatigura, inyuma y' inyubako har' ibiti vyinshi birebire.

abanyeshure benshi cane bababa mirongo itatu arimwo abasore n'inkumi bamwe bicaye abandi bahagaze bakaba bari mu kirasi kininiya gifise impome z'umuhondo n'amadirisha afise ibara ry'ubururu

Ikirasi ikinini kirimwo intebe nyinshi n'abigemeye benshi bamwe bambaye udupfukamunwa uwundi yambaye amadaru bindi hakaba hariho uwuhagaze, ariko arashikiriza iciyumviro bose bakaba bamuteze iyompe.

Iruhande y'ibiti vyinshi abafundi batanu bariko bubaka uruzitiro rw'amatafari hakaba hari umugabo umwe ariko arakurikirana uko babikora neza bose bakaba bambaye impuzu z'ubururu.

Abahinga indwi mu vyerekeye ubwubatsi, bari bambaye umwambaro w'akazi, bari aho batanguriye ibikorwa, bakaba bari barongowe n'umuzungu umwe, aho yariko abigisha, uburyo boshobora kwubaka neza aho batanguye.

Ikirasi kinini cane kirimwo abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore buri muntu akaba yicaye imbere ya mudasobwa yiwe hama izo mudasobwa zose zikaba zifise ibara ryera.

uwundi batatu bari mu kazi bambaye umwambaro usa umwe akaba yambaye amadarubindi afise icuma mu ntoki imbere yiwe hari ibindi vyuma bitatu uwundi umwe akaba yariko araba hirya

Umwarimu w'umukenyezi yambaye itaburiya yera, ariko yigisha abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinindo abo banyeshure bakaba arimiyabaga igizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu.

Egikoni enciza aca kija mbere kirimwo abakenyezi bane umwe akaba ari arukwiwe abandi batatu bakaba bari kumwe muri abo batatu umwe, ariko ashira ibintu mw'isafuriya uwundi na we yambaye amadarubindi.

inyubako nziza cane nini irimwo imboneshakure mudasobwa nyinshi imeza ndetse n'intebe hakaba harimwo n'abantu bamwe bahagaze n'abandi bicaye muri abo bantu harimwo abagabo n'abagore

abantu babiri bambaye impuzu zera, bahagaze mu murima utewemwo ibitegwa vyinshi ,abo bantu babiri bakaba bagizwe n'umugabo n'umugore, uwo murima na wo ukaba utewemwo amateke hamwe n'imyumbati.

Abagabo batatu bambaye umwambaro umwe w'ubururu, umwe muri bo yambaye amadarubindi afise icuma ariko arapima mu ntuki araba n'ibindi bibiri bihari, uwundi umwe ariko araba hirya.

igikoni ciza ca kijambere gifise impome zumuhondo amadirisha hakaba harimwo abakobwa indwi bane bari kumwe umwe muri abo bane akaba yambaye amadarubindi ariko araba amasafuriya

Ikirasi kirimwo abantu benshi bagizwe n'abanyeshure b'abazungu n'abirabura hamwe n'abigisha babiri. Umwigisha umwe akaba ari umugabo uwundi akaba ari umukenyezi bose bakaba bafise amazi imbere yabo.

Abanyeshure bane bambaye impuzu zisa z'ubururu hamwe n'inkofero bagizwe n'abigeme babiri n'abahungu babiri bariko baravanga umusenyi n'isima umuhungu umwe akaba afise igipawa mu ntoki umwigeme wundi akaba afise indobo irimwo amazi mu ntoki.

Ineza akora akazi ko gutegura infungurwa akagakora yambaye ibikingira ibiganza akaba yari ko arategura infungurwa ziri kwisahani yigisha na mugenzi wiwe kabura

n'abagore benshi bicaye imbere ya za mudasobwa zifise ibara ryera yose zikaba ziteretse ku meza abo bantu na bo bakaba bicaye ku ntebe bamwe muri bo bariko baratwenga

Igikoni ikininiya ca kijambere, cubatse neza, kirimo abigeme indwi bane bakaba bari kumwe, uwundi akaba ari wenyene ,abandi babiri bakaba bari kumwe ,muri abo bane bari kumwe umwe yambaye amadarubindi.

Abigeme bo kwishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika bari bakoraniye hamwe bamwe bambaye udufukamunwa bariko bahana ivyiyumviro hakaba hariho umwigeme umwe yarariko arashikiriza iciyumviro ciwe bose basa nabagikunze.

Kabubora afise akazi ku nsamirizi yuburundi akaba ajejwe gutunganya neza amajwi mu cumba ciwe afise mudasobwa, ndetse n'icuma nene co gutunganya neza amajwi, ndetse vyose bikaba biri ku meza.

Abantu benshi bahagaze mu kiraro cinka akaba harimwo abambaye amataburiya abambaye amataburiya abagizwe n'abakenyezi hamwe n'abagabo umukenyezi umwe akaba ariko avura inka.

inyubako nziza cane y'igorofa ndende yubakishijwe amatafari ibiyo ifise amadirisha menshi ikaba isakajwe amabati ikaba ifise namarangi menshi harimo irangi ry'ubururu.

Kwishure ryisumbuye ryo mw'ijenda abanyeshure bariga ivyerekeye ubuhinga bwa none bakifashisha za mudasobwa. Basangira imashini ari batatu bicaye ku ntebe. Hakaba hariho n'abandi bahagarara kugira barabe uko biriko birakorwa.

Nikirasi kinini gifise impome zicatsi kibisi gifise idirisha rimwe n'umuryango umwe kikaba kirimwo ikibaho hamwe n'icuma gufata alshusho yico kibanza.

abarimu bo muri kaminuza iyo bariko barigisha abanyeshure babo bakoresha ubuhinga bwa none kugire babigishe cane cane za mudasobwa abanyeshure na bo baba bicaye ku ntebe bariko baramukurikirana

Ikirasi kinini cubakishijwe amatafari gifise amadirisha atanga umuco. Imeza z'imbaho ziriko ibikoresho vyo kubaza. Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'akazi. Hakaba hariyo abahagaze ari babiri babiri.

imiyabaga itatu yose yambaye amadaru bindi umwe akaba ari umuhungu akaba yambaye impuzu y'ubururu abandi bakobwa babiri umwe akaba yambaye impuzu y'ibara ritukura uwundi akaba ariko aratwenga

ikirasi ciza kininiya gose cya kija mbere gifise amadirisha amenshi umuryango ndetse n'impomi z'umuhondo hakaba harimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe abandi bahagaze harimwo abigeme n'abasore

Abigeme benshi bariko barakina umupira w'amaboko inyubako nziza isakaje amabati ubwatsi ibiti vyinshi ndetse n'ikirere ciza kirimo ibicu bikeyi gose.

kabura na bagenzi b'iwe babiri barabonye ko imyuga ishobora kubafasha kwiteza imbere ari iyo mpamvu bahisemo kwiga umwuga wo gushona bakaba babikora bambaye impuzu z'ubururu bakoresha n'imashini zigezweho

Ikirasi kinini ciza kirimo umwigisha yambaye ishati y'igitenge, afise inkoni ariko yigisha abanyeshure benshi. Umwe umwe wese yicaye ku ntebe, afise mudasobwa imbere yiwe.

Mu kirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe abahungu n'abakobwa hakaba hariho umunyeshure umwe imbere ariko asigura ikibazo yabajijwe na mwarimu bari kumwe imbere.

Abantu umunani bari mu kirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ,abo bantu bakaba bagizwe n'abigisha batatu hamwe n'abanyeshure batanu . Abigisha n'abanyeshure batatu bicaye ku ntebe abandi banyeshure babiri bahagaze imbere.

Ishure ry'imyuga ryo mu Kamenge rari ryagenderewe n'abashitsi baje bambaye udufukamunwa, hari harimwo abagore n'abagabo, bakaba basanze abanyeshure mu kirasi cabo, aho abanyeshure bari bambaye umwambaro w'ishure.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza gifise impome byibaragera harimwo abanyeshure benshi bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze imbere bari kumwe n'umwarimu ariko arababaza ibibazo.

Kw'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ibirasi, ubisangamwo abagabo, abasore, abigeme, abakenyezi bose bigira hamwe bafise abarimu babiri bariko barabaganiriza kuvyerekeye icigwa gishasha.